Issi oosanchcati dumma dumma sohuwa xommoossanaassi biidi de'iya xeelanaassinne be'anaassi yeemmoyiya sohota xoommossidi simmidi de'iyageeti beettoosona.

Dere asay wogga daashshawa mittaa kuwaa garssan uttidi dumma dumma bantta biittaa wogaadan woykko bantta biittaa maaradan zoridenne tobbetiidde de'iyaageeti beettoosona.